Jigéén bu tokk si Lal bi mûru murayy bu wééh

Nyarri jààro noppu

Otto ya ngi daw ci yon wi.